Zvirwere zvimweni zvinosanganikwa nazvo zuwa ngezuwa zvirwere zvinenge zveizodawo kuti antu ange eizogezawo maoko, zvirwere zvinodai ngebesha mupengo zvinodai zveitapukira zvinoda kuzo chengetedze .

Zvirwere zvimweni zviri kusanganikwa nazvo nana mukoti nana chiremba zvirwere zvavanenge veitapukirirwawo neawo matenda avanenge veida kurapiwa hino kuti zvisabatira vanonzi ngavaise ngubo dzinovachengetedza.

Zvimweni zvirwere zvinopararira nyore ,zvirwere zvinoda kudziirirwe kubudikidza ngekukujungwa kweimweni mitombo irikujungwa muvantu inonge iyidzirira zvirwere zvakadai kunge hosha mupengo.

Zvimweni zvirwere zvakadai ngebesha mupengo zvakambonesa sureyo. Zvirwere zvinenga zveide kuti nyangwe antu anonga eiende kooika antu akhona ange akadhlokawo ngubo dzekuzvi chengetedza.

Antu eshe angadai eichengetedza ndau kubva kunezvirwere zvinopararira zvakasiyana-siyana zvakadai ngebesha mupengo rangadaikunesa makore aya apfuura zveizodawo kuti vange veipfekewo ngubo dzinozovachengetedza.

Vana mazvikokota varikuita ngezve kurapa antu mazviva anaya varikusisirwa kunzi vange veizopfekavo ngubo, uyehe vakurudzire vantu kunge veipfekavo ngubo dzinozovachengetedzavo kubva kune zvirwere zvingadai zveipararira.

Kunezvirwere zvingadai zveyikasira kuparadzira, kubudikidzana ngekukosorirana kana kuti kumhoresana. Asi zvinodzivirirwa kubudikidza ngekugqoka nguwo idzo dzinodziirira antu kuti vasange veyirwara rwara.

Zvirwere zvinokasira kupararira zvirwere zvinenge zveida kuti muntu ange akancoka idzo ngubo dzinenge dzinodetsera kuti muntu avhike uyezve asakasira kubatwa ngezvirwere zvakhona.

Zvibhodhleya zveshe zvine nguwa yekuti zvinohamba zveipa anthu mutombo zvinodetsera kuvhika zvimweni irwere zvinopararira zvinoita kuti vanthu vange vane utano hwakanaka kutidetsera.

Mitombo yeshe yakadai yeyizofiritirwa mudzimba imweni yakona inodetsera kudziirira zvimweni zvirwere zvingadai zveikonzerwa ngenhunga kana kuti zvingadai zveikonzerwa ngemukuto mhoresana hino anduwo akona anokusisa kozi anenge aka gqoke ngubo dzinozobetsera kuvhika.

Zvirwere zvino konzerwa neku muku gwamana kana ku mhoresana nge nyara zvino dziviririka kubudikidza ngemuku geze nyara neku pfekawo ngubo dzino dzivirira zvona zvirwere zvinoita kuti ndau yedu igare yaka chengetedzeka kubva kune zvirwere zvakadai.

Ana chiremba anogondiswa uyezve vanosisirwa kuti vange veizopfekawo ngubo inozoachengetedza kubva kune zvimweni zvirwere zvingadai zvine ava vanenge veirwara zvinozopararira nyore.

Anamukoti nanachiremba vanosenza muzvibhedhlera varikutisimbisa, uyehe varikutiti tirambe takatsamwirira mukodzero dzedu, uyehe vari kutiti muntu vese ange eizoonavo rubetsero kubva kwavari.

Mapoka anoona nezvekurapwa kwevana kuitira kodzero yakona Kuti vange veizojungwawo mitombo inenge yeijungwawo amweni ana zuwa ngezuwa pasina mutuso mwana wese unonzi ngahanire.

Mabato anoona ngezveutano hwantu veshe anogondisa uyehe varipo pakudzigira kuti vantu veshe kuti ange ane utano hwakanaka utano hunoyevedza zvakadaro anenge eisimbisa kuti tinge takagwinya.

Veshe vangadai veizovhakachira zvibhedhlera veshe varikugondiswa kuzi vakangoita chavazwa chavasizi kuzwisisa vanofanira kuti vakupetukeyohe veizopuwa mitombo inokodzera inozoita kuti vapore.

Pashi reshe rinobatana kugadzirisa chiro chimwe ochi chinogondisa uye hee nekupa vantu kodzero kuti vange veiona wo utano hwakanaka veyi fundiswa antu.

Ndau dzakatenderedza nyika yedu kunewo avo vanenge vachisisira veikurudzirahe antu kuti agare ane utano vanotidetserawo nekuti vanoita kuti ntaraunda yedu igare yakapfuma ngeantu akaita seiwona awawo.

Vafundisi veshe vanofundisa ngezveutano vanogondeswa kuzi vanenge veizovhakachirawo idzo ndau dzisingakoni kuhanirawo kuenda mizvibhedhlera uyezve avo vasingahaniri kundoendawo kunorapirwa vamweni.

Antu eshe anounganidza antu kumaungano nosisirwawo kuziwa ngewezokuwokamutusu kadodori nekungoti mwashuma matiitirawo chiro chakanaka nokuti kuunganidza antu sandi chiro chirinyore uyehe zvinodiwa

Ntaraunda dzinofana kunge dzinemabato anozoita kuti antu ange eyisungirirwa kuzi ange aneutano hwakanaka, zvinoyita kuti isusu seantu tinge teyizochengetedzwawo utano hwedu kunyanya-nyanya wana.

Vana veshe vanewo bumbiro rakona rinosungirirawo kuzi vange veizochengetedzwa uyehe rinovachengetedzawo kunge vazi vaneutano hwakanaka. Zyakadai ngemvura yavanenge veidusa zuva ngezuva mundani mwavo inoita kuti vapone

Bato rinoona ngezveutano hwevantu rinogondisa uyezve rinonyatsakutsigira hutano hwevantu kuti vantu vagare vane hwutano hwakanana eishongedzawo kunyangwe mavanocherera mvura yakhona yekuti vanenge veizomwa.

Muntu weshe unonge eigara akasuruwara asizi kusungura hope yakona unosisirewo kuenda kuzoita mabhuyo neavo vangadai vezokone kudetsera maringe ngezvaanenge eifunga.

Muntu unogara akasunturika nguwa dzake muntu unosisirwa kuzi unge ari muntu unozopangawo amweni eibhuira amweni kuti zvinohambiswa sei kugara muntu usina chaunofunganya.

...anonyanya kuona nezveutano muntu kunyanya-nyanya mafungiro emuntu veshe vanokusisirwa kuzi ngavasange veizofisha izvo zvavanenge veizofunga nekuti dzimweni dzenguva zvinodaro zvakakosha.

Zvirwere zvingadai zveibate nxlondo zvirwere zvinoda kuti munhu ange eizopuwawo mutombo nyana nekuti ange eizovhakachirawo zvibhehleya zvinoona ngezve utano hwenxlondo eizomoitawo mabhuyo ngeamweni.

Ndau dzekurapira dzakadai ngezvibhedhlera zvikuru, indau dzinosisirwa kunge dzinewo mudziyo yekunyasa kuongorora zvirwere zvimweni zvingadai zveida kuongororwa kuti antu arapwe zvemene mene.

Ndau dzinorapirwe antu dzeshe indau dzinosisirwa kunge dziri ndau dzinochengetedzeka uyehe indau dzinokhombidzikawo kuti apa panorapirwe antu kwete kuite kunge padurunhuru, pari pachibhedhlera.

Muzvibhedhleya munosisirwa kuzi mune ndau dzinozogara amweni antu ayiemerankudetserwa. Ndau dzakohona dzinofanira kunge dzakawanda kuti vantu asagara akaema.

Mundau dzimweni dzinorapirwa antu dzakadai ngezvibhedhlera zvimweni amweni anthu aakoni kunge eizohanira kuendeyo eirapiwa, veshe vanoseenzemo vanosisirwa kuzi vange veizovhakachirawo nhengo dzona dzisikakoni kusvikeyo.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvizhinji zvakona zvinosisirwa kuti zvinge zvichipuwawo tsamba zvinobva kuzvibhedhlera zvikuru uyezve kundau dzinopa antu tsamba kuti vange veizopuwa mitombo.

Muzvibhodhlera nedzimweni ndau dzinorapirwe antu muri kusisirwa uyehe muri kukumbirwa kuzi munge meizorapwa antu asina mutuso uyehe kune idzo mutombo dzinenga dzeide mutuso yakati kurei vange veizodzasira.

Vana veshe vaakusisirwa kuzi vange veirapirwa kuchibhehleya kwega nokuti dzimweni ndau dzaakurapirwa ana hadzisi kusisirwa uyehe hadzisi kunyasa kupa antu mitombo yekuti anonyase kupora.

Idzo ndawo dzirikuita zvekurapirwa dzimweni dzakona dzirikusisirwa uye dzirikuhomedzerwa kuzi dzinge dzeyizobekawo zvikwangwari mumapato zvinokomba kune kune chibhedlera kana kuti ndawo yakona.

Zvibhedhlera nemudzindau dzinoitwe zvekurapirwa murikusisirwa kuzi munge muinewo ndau dzinozoti antu ange eizoata nekugara apo anenge eirapiwa zuva ngezuva.

Muzvibhodhleya munofana kugara makabeurwa kwete kuti mogara makakonyeva ngekuti vantu vanenge veida kuzorapiva. Kuti betsera kuti antu ange eizorapiva ngenguva, uyehe venge veizobetserereka ngenguva.

Ndau dzino rapiwa antu indau dzino kundiswa uyezve dzino sisirwa kunge dzeizo pawo ana veshe mutombo yeku dzivirira zvimweni zvirwere zvingadai zveibata vana veshe nguva nge nguva.

Vantu veshe vangadai vasingazwi zvakanaka vanosisirwa huye vanokohomedzerwa kuzi vange veizoendawo kuchibhedhlera kuitira kuti vange veizoonawo kudetserwa maringe ngechirwere chakona.

Ndau dzino ongororwa antu ne mundau dzinorapirwa antu e mu zvibhedhlera kana mundau dzino tengeserwa mitombo inosisirwa kuzi munge meizo gara maka shongedzeka kuiitira kuti antu ogumeyo agumemwo makabaiti toto.

Kuzvibhehlera kune dzimweni ndau dzinorapirwa antu ndau dzatino gondesa kuti indau dzinoitwa zvemenemene uyehee. Hurumende inosisira kuti muntu weshe azorapiwa kona ikweyo nekuti ndiko kwega kune kwei rapiwa antu.

Zvibhedhlera meshe nosisirwa kuzi munge makaakiwa zvakanyase kunaka uyehe munge makashongedzeka meiningirika wo wazopinde murwere ungadai eirwara kuti azoponawo kubudikidza ngemukona imba yakhona yakara.

Zvibhohlera nendau dzimweni dzinorapirwa dzinosisirwa kuzi zvinge zveizoisawo zvikwangwari zvinokomba kunoenda dzimweni pato muzvibhohlera mwona. Kuitira kuti antu asazorashika arimwo, eya.

Chibhodhlera ne dzimweni ndau dzino rapirwa antu muno sisirwa kuzi zvinge zvaka tekeshera mu ndau yeshe kuitira kuti antu akasire arapika uyehe arapike nge mazvo nge nguva iri padhuze po.

Kwaanewo zvikora zvinofundisa ana eshe maererano nezveutano zvikora zvakona zvakati wandei zvizhinji zvakona tinosisrirwa kuti tinge teizogumayowo teidetsera ana kuona.

Muzvikora zveshe maakusisirwa kuzi munge meizofundiswahe ngechikora chinoona ngezveutano. Zvotidetsera kuti muntu ange eizonyatsawo kuhluza magwaro ake anoendrrana ngezveutano.

Ana eshe angadai veifunda, nezveutano ,vanosisirwa kuzwi vanase kihliza zvavanenge vapuwa kuzi vazohluzawo vaavega ,zvozoitawo kuti fundo dzavo dzingaitewo nyore pakufunda.

Vana veshe vanekodzero dzakhona dzavanosizirwa kuti vange veizopuwawo zuva ngezuva pavanenge veihamba. Kungadai kuri kuzvikora kana kuti mumbatso, vanewo kodzero dzakhona dzavanenge veipuwa naanamai akhona.

Kunoo vanoona ngezveutano reduri neanhu akuru anonguwa dzaanosisira kuzonoo yega yega ange eizoenda wo hu hu kwanguye eindopangwawo kuti ange eizogarewo neutano

Vantu veshe vanga dai vei fundiswa maererano ngezve utano veshe vano sisirwa kuzi vange veizo nyasa kuyaya uyehe veizo hluzawo va vega vanenge vafundiswa nekuti ichenjedzo ya vanenge vei gondeswa.

Muzvibhedhlera munewo mabato anoona nezveutano hweanhu mabato akazoita kuti antu ange eigara akachengetedzeka uyewo veizoonawo rubetsero kubva kuchibhedhlera pasina mutuso wakadaidai.

Zvibhedhlera indau yekuzozi meshe mangadai meirwara vange veizoendawo koonekwa nehama dzakona idzo dzinozopuwe chikafu nezvimweni zviro zvingadawo kuseenzeswa panguwa yakona.

Muzvibhedhlera mune idzo ndau dzakaakirwa antu, kuri kugondeswa kuti muchazonge munewo movha dzine dzeizorumbisawo awo vanenge vane zvirwere zvine zvechinasa kuvashupa zvisingazorapiki munguwa iyona.

Zvibhodhleya zveshe nedzimweni ndau dzinoitwa ngezveutano zviri kugondiswa kuzi zvinge zvakaiswa zvikwangwari mumidhuri yakona inozokombedza kuti zvemene mene pachitoro apa panemitombo iripo.

Zvibhedhlera zveshe, ndidzo dzimweni ndau dzinoona nezvekurapirwa kweantu. Dzinosisirwawo kuzwi dzinge dzeizoiswawo zvikwangwari ,zvinonyanasa kunyora uyezve zvinonasa kutonyongorwa kuti apa panotorapiwa antu kwete kuti..

Kuzvibhodhleya kunewo ndau dzinoenda kundorapirwa amweni antu angadai ane zvirwere zvakasiyana nezveamweni. Antu akona wona iwawo anosisirwa kuzi ange eyizorapwawo zvemene-mene uyehe varapwe ngemazvo vanyase kupora.

Zvibhedhlera zveshe nedzimweni ndau nedzimweni ndau ndinorapirwa antu indau dziri kusisirwa kuti dzingewo dziine mitombo yakakwana uye hee yakaperera kuti muntu orapwa arapwe zvemenemene uye arapwe ngenguva.

Muzvibhedhlera mweshe munosisirwa kuzi munge munewo vanthu vanozodetsera kuchengetedza chibhehlera kunge chakachenawo neavo vanochengetedzawo vatenda veshe vanodai veirwara .

Muzvitoro zveshe zvingadai zveiyengesa mitombo zvinosisirwa kuzi zvinge zveizopuwawo mvumo kubva kuzvibhedhlera zvinovakombidza kuti vanotenderwa kunge veitengesa mitombo .... zvibhodhlera zvakona zvinofanira kunge zvine.

Kuzvibhehlera zveshe zvakakura munosisirwa kuti munewo mudhuri inotidetsera kutivandu vangewo vane pekuzoata nepekugara kana vabva kunorapiwa uyehe kana vachiri kurapiwa hee.

Muzvibhedhlera munewo ndau dzinosisirwa kuzi anhu eshe ange achizogumayo angadai arwara angadai ari atano asi vanofanira kuzi vaeendeyowoko koongororwa. Izvi zvinozoita okuti antu agare achenjedzeka.

Muzvibhehlera munewo ndau dzinosisirwa kunge dzinee dzeizokonekwawo kushandiswawo. Uyehe vantu veshe vanosisirwa kuzi vange veizokona kutizawo kune mwanweni matambudziko angadai eizosimuka ekutsva kuchibhehlera.

Zvibhodhlera nendau dzimweni dzinorapirwa antu veshe varikufundiswa, uyezve varikukumbirwa kuzi vange veizobetseravo muntu veshe, uyezve vange veizodzasavo mutuso veiyo mare inenge yeizodiva kuti muntu arapive.

Kurapwa kweanhukadzi kurapwa kwakasiyanikwa nekwemajaha kana kuti kwendombi. Kurapwa kunenge kweida kuzi kunase kuitwa ngemwazvo uyezve pasina panenge pashaishika. Hino anamukoti anosisirwa kuzi vaite vemene.

Vana mukoti nana chiremba vane nguwawo dzavanovhakachira aiwa antu anenge akwegura anenge asingachakoni kuhanira kuenda kuchibhedhlera kuti vange veizorapirwa pambatso pawo.

Zuwa ngezuwa, vanthu vari kurwara, ngezvirwere zviri kukuwadza ndau dzemukati, angadai ari maphaphu kana mwoyo wemene. Izvi zvirwere zviri kukanganisa anthu akawanda, asi mitombo yakhona iri mu nzira kugadzira.

Muzvibhedhlera makusisirwa kuzi vantu vange veizotanga vaongororwa. Nezvenorwadza ngechemukati vasati vapuva mitombo iyo inozoda kuvadetserapo.

Vamweni vanthu vanorwadziwa ngekufema kuti utano hwawo hwemukati hungadaro husisizi kunasa kuema ngemazvo izvo zvinodetserawo vanthu vonawo vakaendawo kuchibhedhlera kuti one chiremba.

Dzimwe ndau dzakasiyanasiyana dzakakomberadza zvibhehleya ndidzo ndauu dzinofanira kunge dzeizopuwawo mukana kuti anhu ange eizohanirawo kuvhakachirawo chibhehleya uyehe veizopuwawo mitombo inoadetsera.

Kubatsira mukati zvizhinji zvakona unoponeswa kubudikidza ngekuti munthu unenge arumbe kuchibhedhlera opuwe mutombo wekuti adetsereke chirwere chisaparadzira.

Zvimweni zvirwere zvingadai zvaongororwa zvanyatsa kuhloziwa zvinotidetseravo kuti muntu ange eizonyatsoziya paakaema. Hino zvadaro zvine zvakuchizwa muchini zvonyatso chiongororwa hee.

Muzvibhedhlera maku seenzeswa wo midziyo yekudetsera kuzwa zvingange zveizwa munhu mukati, zvinodetsera hee kuti muntu chirwere chake chikasire chaoneka uyehe arapike.

Mitombo yeshe mazuva anaya ikugadzirwa nana mazvikokota iri kutidetsera ngekuti unoidusa ngemumukanwa wogoka mumuviri mako inge yeizorapa mukati zvodetsera muntu kuti chirwere chake zvinonatse kufa.

Kune zvirwere zvinokonzerwa nemukumhoresana zvinopararira uyezve zvirwere zvakhona zvinoda kuti zvinge zveizodziirirwa kubudikidza ngemukupfekawo ntlubo inozodetsera mukuvhika zvona zvirwere.

Kune vamweni vangadei veirwara zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kukorera kunasa kufema, zvinorwadza mukati asi munthu unopuwawo mutombo unoenderana nacho chirwere chako kuchibhedhlera.

Kuongororwa kwava kuitwa vantu mazuvano aya kunotidetsera kuti kunyangwe isusu vantu tinenge tava kurapikawo ngemazvo uye tinenge tava kurapwa zvomene mene zvotidetsera kuti ntaramo dzedu dzinge dzakanaka.

Panorapiwa muntu pega pega pane mitombo inonyorerwa muntu. Mitombo yakona inenge yeitodududza ngekuti inenge yeizodetsera kuti muntu arapiwe ngechemukati kwete kuti angodzodza kwega kudetsera isusu sentaraunda.

Kuzvibhedhelra mazuwaanaya kwoongororwa munthu kuti aonekwe kuzi mabhonzo ake angadai akema zvakanaka ere kune avo vanorwadziwa nemarenje zvoongororwa zveshe zveiiswe pamhene ngemodziyo yaakusenzwese inobaavheneka zveeshe.

Ku rapwa kwe antu angadai ane zvirwere zvakaita ku rwadzira mukati kurapiwa kune kwei zodewo mare kunozo detserawo kunyangwe chi bhodhlera chemene kuti chione ku detserekawo pakuzo tengawo imweni midziyo.

Antu eshe angave ane zvirwere zvekukorera kunatsa kufema zvakanaka vanosisirwa kuzi vange weizoonekwavo seantu akanaka munharaunda zvisinei nekuti vane urwere hwavanahwo.

Muzv ibhedhlera mune ndau dzino itwa zveku ongororwa anthu kunyanya nyanya ngazi ngekuti mungazi ndomu noonekwa utachiona hungadai hune munthu hunoita kuti munthu arware ndo munenge mei ongororerwa mundau dzakhona.

Ndau dzinoitwa zveungororo, munzvimbo dzinoongororwa vantu vangadai vasingazwi zvakanaka, ndau dzinosisirwa kuti dzinge dzakazochengetedzeka kubva kune ayo antu anenge eingo kwira achidzika ngekuti kune midziyo inoti ikazowa inofa.

Zvibhedhlera zvinoda kusipitwa zvakanaka. Ndidzo ntau dzinotibetsera kuti muntu arwara zvinenge zveida anyasoongororwa, ndiko kwaanoenda akananga eyizobetsereka yaamho.

Ndau idzo dzinorapirwa antu anosisirwa kuti vange vane imweniwo kamuri inozonase kuongororwa antu dzingaa ngazi dzakhona dzingaa ndani vachinasa kuongororwa ngemwazvo.

Muzvibhedhlera munewo ndao dzinosisirwa kuzi muntu aendesewo ngazi yake kana kuti mvura yaanenge arasha kuti iende kunoongororwa irimuchibheledhlera inoitawo kuti ongororo dzakona dzinge dzeizokurumidza .

Midziyo mizhinji yakusenzeswa muzvibhehleya midziyo inotidetsera uyehe irikunyatsa kutipawo rujeko rwekuti tingadai teizonase kurapika uye he inonase kuvheneka tweshe tungadai tweizwe munhu mukati.

Muzvibhedhelra mwaanewo ndau dzinoongororwa vantu dze dzeinasa kuzi muntu aongororwa inonyase kubudisa tweshe twavangadai veizwa tunoita kuti arware uyezve veizomupahe mutombo.

Vantu vangadai vakuvara zvakaomarara vamweni vakona vanoongororwa pamichina vamweni vanotopiwa mitombo yakona musi wonawo asi mundao dzinoongororwa idzi vanofana kunge vaendeyo.

Mundau dzinoitea zveongororo kazhinji kakona kunoongororwe ngazi yemene, ngazi ndoinokomba zvimweni zvirwere zvingadai zveizwe muntu pasina ngazi chirwere chemuntu achibudiswi pachena.

Midziyo yese iri kusenzeswa muzvibhedhlera iri kuti detsera ngekuti kuvandudzawj hutano hwevantu unenge weinyasa kuongorora nzvimbo dzeiomgorora dzinofana ngeiyi.

Ndau dzinoite zvekuongirora adzidi kuti pashandwe ngemuntu umwe kuti dzimwe dzenguwa panenge peidiwa kuti pahluziwe ngeantu akawanda kuitira kuti zvinge zveizoitwa zvemene mene uyehe ngemazvo.

Ndau dzinoongororwa zvimweni zviro kuzvikora kunosisirwawo kuzi kunge kweizoongororwawo dai ngengazi dzeantu anenge eizwawo zvimweni zvirwere zvakasiyana siyana zvinozodetserawo anoda.

Kuzvibhedhlera kuri kugondiswa anhu mundau dzinozobatsirwa anhu eizorapwa zveshe zvingadai zveivarwadza.

Vantu veshe vangadai veisenza muzvibhehleya nendau dzekurapira vanosisirwe kuzi vange veizohluza zveshe zvavanenge veingoona muchibhehlera nekuzoziyawo mishando yazvona kuti zvinenge zveimboitei.

Ana mai veshe vanosisirwa kuzi vange veizobatawo hwana hwavo zvakanaka. Zvinoitawo kuti utano hweana munharaunda hunge hweizochebgetedzeka uyezve vanthu veshe vange vane utano hunoyeedza.

Vana mukoti vanosisirwa kunge veizovakachirwawo vantu veshe vangadai Majaha kana ndombi kunyanya madzimai anenge akazvitakura veimboitawo mabhuyo ekuvhurikira pamusoro pezvehutano.

Panewo michini inoongorora inonasa kutonongora tweshe twungadai tweirwarisa antu mazuwa anaya kutira kuti, vantu vagare vakagwinya, uyehe veinasa kuonekwawo, kunyanya-nyanya hwana hudodori.

Muzvibhedhlera munewo ndau dzinoende anamukoti naachiremba veindorapa anamai eshe nevana veshe. Ndau idzi adzisisirwi kuzwi munhu weshe ange eizohambireyo.

Muzvibhedhlera mweshe mazuvaanaya kwofundiswa antu kuti vange veikonawo kurape vantu uyezve veikonawo kuchengetedze avo vanenge veida kurapiwa ngenguva iripadhuze dhuze.

Anamai eshe anosisirwa uyezve anonyasa kugondiswa kuzi vange veizorumbisawo ana kuzvibhahlera avo vane, vanee vasikazwi zvakanaka kana kuti vamweni vana vangadai eida kuzoona machiremba e...

Kufundiswa uyezve nekunasirwa kwevantu vangadai veiswera neana veiongorora utano hwavo kwanakana maningi nekuti kunodetsera utano hwavo uyezve vana vasarwara.

Vana mai veshee nevana vadoodori vanosisirwa kuzi vange veyizobatawo vana vakona zvakanaka kuitira kuti dzizovawo mhandara nemajaha dzingava ntombi dzinenge dzakachenjera dzeyitiratidzawo kuti tiri wandu munharaunda.

Vana veshe vanosisirwa kuti vange veizobatwawo zvakanaka zvisina nekuti mune zviro zvakati zvisiri zviro zvinenge zveizi zvichengetedzwe muntaraunda utano hweana hunokosha muntaraunda yekwedu hunoite kuti hudzike.

Midziyo irikuseenzeswa muzvibhehlera mazuva anaya midziyo irikutidetsera uyehe midziyo irikuita kuti kurapwa kweantu kunge kweizokwidziridzwawo nechepadera uyehe kwemhando yepamusoro-soro.

Midziyo mizhinji inoseenzeswa muzvibhedhlera, midziyo inoseenzeswa kurapa uyehe midziyo inoda kuti antu ange eizofundiswa kuti inoseenzeswa sei panguva dzedambudziko rinenge raitika.

Midziyo imweni irikutengwa muzvibhedhlera midziyo irikusisawo kufunda uyehe nekurapwa kweantu kwechepadera, nekuti antu aakurapiwa zvomene-mene uyehe arikurapwa ngenguwa.

Midziyo imweni yatinosangana nayo muzvibhedhlera midziyo inotidetsera uye midziyo inoita kuti antu akurapiwa arapiwe zvemene-mene uyezve pasina mutuso unozodiwa kesevenzesa midziyo yakkona.

Vana veshe vonofundiswa zveutano mazuwa anaya vari kufundiswa kuzi vange veizosevenzesawo iyo mudziyo minyowani iri kuburwa mazuwa anaya zviri kuitawo kuti kunyangwe utano hweanhu hunge hwakanaka.

Anthu azhinji anezvirwere zvingadai zveirwadza kunyanyanye marenje amweni akhona anosisirwa kuzi azenge einda koongororwa veishandisirwa midziyo iriyo kuzvibhedhlera mazuwa anaya inoongorora zveshe.

Midziyo iri kusenzeswa muzvibhedhlera mazuwa anaaya midziyo iri kudetsera uyehe midziyo iri kuite kuti utano hweantu hunge hweizokwidziridzwe ngeche padera antu eirapiwa eioneswawo zvimweni.

Midziyo yatakuseenzeserwa maxuwa anaya, inoda kunasa kusukwa zvekuti apana kana karo kaunoonepo kanoita kut munhu ange eizoisirwa zvirwere mumwiri mwake zvingadai zvakasiyana.

Pane midziyo inoseenzeswawo kurapa antu imweni yakona antu azhinji anosisirwa kunge vachizoziva kuisenzesa ngekuti imweni inenge ichizoda kuti muntu azvishandisire pachake ega.

Muzvibhedhleya mavawo nemidziyo inoshandiswa mo midziyo iri kukoshera kunyangwe nenharaunda yedu nekuti antu vazhinji vakurapiwa pasina mutuso unodiwapo wakakura kuti dziwanewo midziyo yadzona.

Muzvibhodhlera munewo midziyo dzakasisirwa kuzi muntu ange arwara ange eizoendawo akabata umwewo, kuitira kuti orapiwa arapiwe ngemazvo uyehe asazononokerwa ngekuti amweni anenge eirumba rumba.

Midziyo irikuseenzeswa muzvibhohlera mazuva anaya midziyo irikudiwa mutuso wakati wandei kuti inge yeitengwa. Uyehe zvirikuitawo kuti amweni antu azorasikirwa ngeupenyu hwavo ngekuda kwemituso.

Midziyo mizhinji yakusenzeswa muzvibhedhlera midziyo yakanaka maningi. Nekuti irikuita kuti utano hweantu urambe hweikwidziridzwa, uyehe vantu vagare vari vatano vasikarwari-rwari.

Muzvibhedhlera muno midziyo yakusenzeswa mazuvanaya. Midziyo yakhona inosisirwa kuti veshe vakadayi veyisenzisa vange vakafundira, uyehe vanetsamba inobuya kuti zvemene mene vakazvifundira.

Midziyo iri ku senzeswa muzvi bhodhlera midziyo iri kuti detsera se ndaraunda ne utano hwe antu hugara hwaka chengetedzeka uye hurambe hwakanaka kuitira kuti antu asa gare eyi rwara rwara.

Midziyo imweni irikutumbavo muzvibhedhlera midziyo yakanaka, uyehe midziyo irikusisirwa kuzi veshe ungadai eienda kuchikora kunofunda ngezveutano, ange eizofundiswavo kusenzesa midziyo yakona.

Mudziyo yatinosenzesa kana yatinosenzeserwa kuchibhehlera midziyo yakambanaka maningi ngekuti irikumurudzirawo hutano hwevantu ende huri padera uyehe vanhu vagare vane utano hwakanaka.

Midziyo unenge iri muzvibhohlera midziyo inosisirwa kuzi Inge yeizoonekwawo muzvibhedhlera zvizhinjbuyezve vantu vacho vanosenzesa vanenge vakafundiswawo.

Midziyo imweni yatinoseenzeserwa pamwiiri pedupo kana taenda kuzvibhodhlera, midziyo iri kutidetsera ngekuti inenge yeinyatsakuita ngemazvo. Hapana kana painenge iri, inotidetsera.

Midziyo mizhinji irikuseenzeswa muzvibhohleya, imweni yakona hatisisu tirikuigadzira antu erudzi rwechindau. Asi irikutobvawo kune dzimweni nyika yeizouya kuoseenzeswa unoono kanyi kwedu.

Zvimweni zvirwere zvinorwara nevanthu azvirapiki ngemitombo yega asi zvinenge zveida kuti munthu ambomwa pasina chaanenge eizwa ..... mukuchikicha.

Muzvidhlera mune midziyo yakuseenzeswamo mazuva anaya. Midziyo iyi iri kudetsera kunyangwe ananyamukuta eshe kuti eyida kudetsera anamai pakubereka, oitazve kuti munhu arapwe zvemene mene.

Zvibhedhlera zveshe zviri kutengesa midziyo inoita kuti zvinge zveizodetsereka uyehe zvinoitahe kuti antu ange eirapwe ngenguva uyehe ngemazvo kutibetsera.

Midziyo yakuseenzeswa muzvibhedhlera, midziyo iri kudetsera kunyangwe nharaunda yedu kuti antu agare ane utano hwakanaka uyehe vagare vakagwinya, irikutidetsera kuti kunyange isusu tisikarwari tinge tisingazobatirwiwo nazvo zvirwere.

Muzvibhedhlera munewo midziyo inenge yeiseenzeswa ngaana mazvikokota, kuhambisa ingava mitombo kana chikhafu chinenge cheida kuzopuva atenda. Zvinodetsera kuti antu ange eizorapwawo ngenguva uyehe ngekukasikira.

Midziyo yeshe inoseenzeswa kuzvibhedhlera midziyo yatiri kufundiswa kuti tinge teizokona kuseenzesa isusu antu eshe kuitira kuti ari mangwani taenda koseenzerawoyo tizokona kuiseenzesa.

Midziyo yetinodhibana nayo muzvibhodhlera, midziyo inenge yeitotengeswawo ngeamweni mabato, anoita kuti basa ringe reizohamba muzvibhedhlera zvizotidetserawo isusu petinenge teida kuzorapiwa.

Zveshe zvingadai zvasoendeswa muchibhodhleya zvimweni zvisisashandi zvimweni zvenge zvisikachashandi zvinosisirwa kuti zvinhe zveizorashwa pakakodzera panozoita kuti amweni antu azojungwa kana kukwuwadzwa ndizvona zvoita kuti zvirwere zvisapararira.

Midziyo imweni yatinodhibana nayo mukuhamba kwedu mumapato nemuzvibhehlera inotidetsera kuti tigare tineutano uye tichengetedzwe tirambe tine utano hwakanaka.

Midziyo inoonekwa muzvibhedhlera midziyo inodetserawo kunyangwe antu angadayi asinganatsi kukona kuhamba ega, inoita kuti muntu unge eizohanirawo kuenda kune dzimweni ndau, eiendawo kunoenda amweni.

Midziyo yetinodhibana nayo zuwa ngezuwa muzvibhodhlera taenda koorapiwa midziyo inenge yeiti dhurei kutenga. Hino zvakadaro ,tinosisirwe kuzi tinge teizodusawo muthuso mushure mekunge tadetserwa nayo.

Nguva dzimweni zvibhedhlera zvinosisirwa kunge munewo zvivhiti vhiti zvinozobetserawo andu eshe angadai ari muchibhedhlera vange veyizobhuyirana maererano ngezvine zveyizoitika zuva nezuva muchibhedhlera.

Mundau mwedu tinosisirwe kuzi tinge teizokonawo kuseenzesa midziyo iyo inooneka muzvibhodhlera yoita kuti muntu angadai arumbiswe kuchibhohlera opuwa midziyo yekuti aseenzese ange eizokona kudzisheenzesa.

Midziyo imweni inosimbiswa muzvibhedhlera Midziyo inenge ichiita kuti antu ange eizoporeswa uye veinge veizobetserekawo Nekupora kwawo nekuti zvirwere zvinenge zvichida kusenzeserwa mudziyo.

Midziyo yese iri kuseenzeswa muzvibhedhlera mukore uno midziyo yakanaka uyehe midziyo inotichengetedza seantu kuti tinge teigara tine hutano, Ngekuti inenge yeinyasa kutonongora tweshe tungadai tweitibata zuva ngezuva.

Midziyo yeshe inoseenzeswe ......... midziyo inotidetsera kuti tinge teizoporeswa ndiyona taenda kuchibhedhlera tinosisirwa kuzi tisazoshambitawo yona midziyo ngekuti inenge yeida kuzodetserawo amweni

Muzvibhedhlera munewo ndau dzimweni dzinooneka midziyo inenge yeiseenzeswa zuwa ngezuwa . Midziyo yakhona inenga yeizoitawo kuti , zvibhedhlera zvinge zveizokonawo kurapa antu, ngenguwa.

Muzvibhedhlera muri kubudawo imweni midziyo yekuzotidetsera senharaunda kuzotirapa uyezve inodetserawo amweni edu toorapika, torapika ngemwazvo uyehe ngemene mene.

Mitombo mizhinji yakuseenzeswa mazuvanaya mitombo irikudetsera uye mutombo urikuoneka ngemutuso uripasi maningi kuti muntu ani nani anokwanisawo kuhanira achizotengawo mitombo.

Vana veshe vangadai vasikazwi zvakanaka vanisisire kuti vange veizopuwawo mitombo iriyo mazuwaanaya, mitombo irikudetsera kunyangwe ana azhinji, zvirikuita kuti vange veizoporawo uye adetsereke muzvirwere zvawo.

Mitombo yeshe irikubikwa yechiburwa zuwa ngezuwa mizhinji yakhona irikutidetsera kunyanya nyanya hwana hudoodori hwanga hwazwa ngekumwiswa muto wegusha uwo unozoita kuti vasazonesa kupora.

Mitombo irikusenzeswa kuhwana hudori-dori imweni yakona inodhaka. Hino zvadaro vantu havasi kukurudzirwa kuzi ange veizopa hwana ihoho mitombo ivovo zuva ngezuva. Asi varikuzi vapei pahunokodzera.

Mutombo imweneinouya iri muzvibhedhlera imweni yakona inoite ekudududzwa ngeantu kuti vangevaizoona utano hwakura huri hwakanaka amweni anoite yekucha kumwa asi zveshe zvinenga zveirapa.

Mitombo imweni yatinopuwa tinoita zvekuidzodza pamwiiri pedu kuti tinge teizorapawo zvirwere zvakadai ngegumwa iro rinobatira kubudikidza ngemukugwamana kana mukukotsorerana.

Mitombo iri kubiswa nekuboorwa zuva ngezuva mazuva anaya mitombo irikuti betsera yambo kuti imweni yakona inotoita kuti munduwo weitoidusa mukanwa mwako umwo unotozwa zvohuta huta kubhuya kuti mutombo waakuseenza.

Mitombo yeshe iriyo mazuvaanaya mitombo yekutidetsera yampo nekuti amweni edu atikoni kugadzira mitombo iyani yeguchu zvoitidetserawo kuti nyangwe taionawo yemazuva anaya tinokasira kupora.

Mitombo mizhinji inopuwa andu mahara pajekerere, mitombo iri kudetsera uye mitombo yakanaka yatisiri kuona kuuya kwairi kuita asi iri kutoponesa andu azhinji, mitombo yakhona tinoiona kuzvitoro.

Mitombo iriyo mazuwa anaya mizhinji yakhona ,iri kuite ekudzodza. Ari kuuya akaite mafuta ekudzodzwa emene. Yona iyoyo iri mitombo iri kutidetsera, uyezve iri kuitawo kuti kunyangwe neanthu eshe ange eizoporawo.

Mitombo yeshe iriyo mazuwa anaya mitombo inotidetsera ngekuti amweni edu totorapwa pasina mutsutsu watinenge tadusa kuzvibhehlera ngekuti mitombo yakhona tinenge tatoiona muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Muntu weshe ungadai eirwara kana kuti ungadai asingazwi zvakanaka, muntu unowu unoziviswa kuti ange eizoovhachakirawo chibhohlera otengawo mitombo iriyo mazuwa anaya yeidetserawo kuti muntu apone.

Dzimweni mutombo dzvinotidetsera ngekuti dzirikuita kuti ropa reantu ringe reizowandudzwa uyehe wantu vange vane utano wakanaka ngekuti munti ava ari mutano gaziino panenge peidiwa mitombo yakona.

Mitombo yeshe youya yakaiswa muzvibhodhleya vantu vazoita kuti kudududza kuite nyore ehee vantu vange vakasununguka kutora imweni mitombo yavangadai veitora mukurwara kwavo.

Mitombo yemazuva anaya irikutidetsera ngokuti mizhinji yakona tirikuipuwa ngemutuso mudodori zvitoro zvinenge zvaitengese mitombo uyezve vantu veshe varikuwirirana nayo apana arikurutsa ndiyo.

Muzvibhodhlera munotengeswa mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo inodetsera , neimweni inoita kuti muntu agare akazvichengetedza pazvirwere. Yeshe mitomboyi ,inosisirwa kuzi inge yeizopiwa antu eshe.

Vana veshe avachakuridzurwi kuti vange veizopuwa guku kana tsine kuti vazoraoike kuzvirwere zvebeshabasi varikupuwa mutombo unodakarirwa kuchibhedhlera mutombo unozovadetsera.

Mitombo yese iriyo mazuva anaya imweni yakona yakusenzeswa kupfachaidzira antu amweni kuti ange eizodzirira zvimweni zvirwere. Asi mitombo yakona inenge yeizotibetseravo.

Mitombo mizhinji yakutorwa mazuwa anaya, mitombo yekuti antu azhinji anosisirwa kuti ange eizotenga yona. Ngekuti amweni akhona anenge asingazopori akaseenzesa yekudhaya.

Mitombo yavaku tengeswawo mazuva anaya mu zvitoro zvino tengesa mitombo mitombo iri kuti detsera uyehe mitombo iri kudetserawo kunyangwe ne antu angadai ane zvirwere zvinova shupa zuva nge zuva uno ita kuti vazo pora.

Antu eshe vane zvirwere zvekumanikidzana kweropa kana kuti ropa ravo ringadai rine chukera yakawandisa. Veshe vanosisirwa kuzi vange veizoendawo kuzvibhedhlera veinirapwa uye kuti vadetsereke.

Vana vakukurudzirwa kuzi vange veizopuwa mitombo irikutengeswa kuzvibhohlera kwete imweni yekutumba tega mumashango nemumakwenzi iyo inozoita kuti munhu ange eizononoka kupora.

Mitombo yeshe yataa kusangana nayo zuwa ngezuwa, mitombo yakaongororwa uye mitombo iri kudetsera yampho ndaraunda ngekuti antu ari kurapwa zvemene-mene uyehe arikurapwa ngenguwa.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo, zvinosisawo kuti zvisange zveitengese guchu kana kuti imweni mitombo isizi kuongororwa, asi vange veizotengesa iyo inenge yakatarirwa kuti izonge yeizoshandiswa ndiyo mazuwa anaa.

Mitombo yeshe irikutengwa mazuva anaya mitombo inenge yakaongororwa kudhayako. Kune mitombo irikubetserawo nyangwe antani eshe angadai ane mundani ane marenje kana ngazi isizi kunase kuwanda inenge yeizoporeswa ndiyona.

Iriyo mitombo inodetsera ana ngezera rawo antu akuru asi kugondiswwa kuti vange veizotara kuti inozokonzera kuti muntu anenge akadhakwa eizwa asingazozwi zvakanaka.

Mitombo yeshe yobikwa mazuvaanaa nevari kubika mitombo . Mitombo yatiri kudakarira maningi ngekuti imweni iri kutidetsera kuti utano hwedu hunge hweizonasirika uyehee teizogara tiri atano .

Mitombo yeshe iri kutengiwa mazuwa anaya kuburwa ngeaayo angadai eigadzira mutombo mitombo iri kudetsera uyehe mutombo yakanaka zvakanaka zvinoite kuti antu ange eizoporeswa.

Muzvibhodhlera mungadai musingaoneki mitombo ngeemazuva anaya inobetsera maningi asi muzvitoro zvinotengese mitombo iko kwaangadai mitombo iyi yeitumbiwa antu eizodetsereka yaemho.

Muzvitoro zveshe munoonekwa mitombo yakasiyana siyana. Zvitoro zvinosisira kuzi zvinge zveizoonekwa zveiiswawo zvikwangari zvinonyasa kukombidza nguwa yazvingadai zveiseenza uye zveitengesawo mitombo irikuonekwawo mazuwa anaya.

Mitombo iriyo mazuwanaya vechidoodori vakuishandise zvisizvo vamweni votoidududza kuti vange veiswera vakadhakwa vamweni woona veitotsigirepo veitoseenzesa mafembo kuti vange veiswera vakadhakwa.

Mitombo yeshe yatiri kuthumba nekuona mazuwa anaya ,mitombo iri kutidetsera yaampho. Tiri kuona kuseenza kwayona, ngekuti amweni ari kutorapika, eitopona ,ngekuda kwemitombo.

Mitombo yeshe inoonekwa muzvibhedhlera inotidetsera yambo kunyanyanyanya petinenge tisinganzwi zvakanaka nguwa dzona idzodzo anosisirwa kunge tinge teizoenda Kunotenga mitombo iyi kuzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Kazhinji akada anendxondo dzinoashupa ka nodai vane zvinovashupa mufungwa mwao vanosisira kuti vange veizoendawo kuhosipitariyo kuzodetserwawo ngaawo akavaetsera.

Kuchengetedzwa kwevantu angadayi ane ndxondo dzisinganasi kudhonza kunokosha mundaraunda ngekuti anofanirwa kutorwawo seantu ane utano hwakanaka kudayi ngeavo vanenge vasizi kunasa kudaro.

Vana veshe vane kodzero dzavo. Vanosisirwa kuzi vange veizopuwawo nguva dzakasiyana siyana kungadai vari kuzvikora kana kuti vari kumbatso, vanosisirwa kuti vanenge veizopuwe rudo rwakafanira panguva yakafanira.

Vantu vanonge veigarisana ndiwo antu anosisirwa kuzonge veizogara zvakanaka uyewo mune zvakanaka. Izvi zvinoita kuti ndau igare yakapfumba nerunyararo uyezve isange ine mhirizhonga.

Wana wese warikuzi wabatwe zvakanaka, uye hee warikusisirwa kuzi wanenge weizotambawo ngaamweni weizotamba weshe pane zvakanaka nekudakwekutiwo wange weifundawo ngekuemba.

Anamai azhinji akona vanenge vane vana vachiri mundani vanosisirwa kuzi vange veizoryawo zvikafu zvinoite kuti vagare vane utano uyehe vasarwarerware .

Vana vanewo ndau dzevanogondiswa kuzwi vange veizovhakachira, kuti veiende kwona ikweyo kuti vooswera veifunda. Zvinodetserawo anamai akhona, kuti vaonewo nguwa yekumboitawo mushando miiri mitatu.

Vana veshe vane nguwa yavano sisirwa kuzi vange veizo vhakachirawo dzindau dzinenge dzeipa antu mitombo inozorapa kana kuchengetedza kubva kune zvirwere zvakasiyanasiyana.

Hwana hweshe hungarai hweienda muzvikora zvakasiyana siyana kofunda veshe hunosisirwa kuzi hunge hweizofunda zuwa ngezuwa uyehe vange veizopuwawo kodzero yawo.

Antu eshe angadai eita zvemijahwo anosisirwa kuti vange veizo yanana uyehe vange veizo zwisisisana wo semagariro evanenge veiita vari veshe mundau dzakasiyana siyana.

Anamukoti veshe vanofundiswa kuzwi vange veizobate antu akadai ane ana asingazwi zvakanaka muzvibhehlera kuti vange veizonase kurapiwawo zvemene-mene uyehe varapwe ngenguwa.

Vana veshe vati kurei zvishomani vanosirwa kuzi vange veinyasowo kuhluza pavanenge veibhuirwa kuchikora. Uyehe, vanofana kunge vakabatana semuntu gumi yese

Ana eshe anogondiswa. Ehe antu eshe anosisirwa kuzi ange achizobatawo ana anewo nhengo dzimweni dzisizi kufanana nedzeamweni angadayi ane urema ange eizobatwawo zvakanaka..

Vana veshe vanoo maboka anovachengetedza ayo anozovaemerera panyaya dzekodzero dzavo dzavanenge veizodzvanyirirwa kana kubatirirwa misi ngenguwa zvinoita kuti vana vang vanewo utano wakanaka.

Vana veshe vatinodhibana nawo zuwa ngezuwa vana vanogondiswa kunge veizwi vaenda kuchikora zuwa ngezuwa. Pasina muduso vana ivona avawo wavanonga veidusa kuna anamai akhona kana kuzvibhedhlera, kana kuchikora asi vange veizongopuwa vona mahara.

Anamai eshe anosisirwe kuzi ange eyizoriritirawo hwana hwavo hunenge hweirwara. Hunosisirwa kuzi hunge hweizopuwawo mitombo yekuti hunge hweizogara hune hutano hwakanaka uyehe vange veigara vakagwinya.

Anamai veshe vanosisirwa uyehe kunge veigondeswa kuzi vange veizobatawo vana vavo zvakanakawo kunyanya nyanya vanamai eshe ane hwana hudori dori huchangodai hweibatwe panyara.

Vana veshe vanogondiswa kuti vange veizoendawo kundoswera nevamweni vana vanenge veifunda veikura. Vamweni vanofunda ngekutamba, nekuemba neamweni kuitire kuti vange veizokurawo zvakanaka.

Vana veshe vangadai vane zvirwere zvinombovarwadza misi ngenguwa vanosisirwa kuzi vange veizovhakachirawo chibhodhlera kuti vaende kovhenekwa ngemadhokodheya anonge pano neapo kuitira kuti vagare vane utano.

Muntu unosisirwa kuzi ange eizodzibatawo zvakanaka uyehe eizoitaweizoitawo kuti mwiiri wakona unge wakashongedzeka kuitira kuti asabatwa ngezvirwere zvakawanda zvinobata muntu kunyanya-nyanya zvisinganyase ku...

Muzvibhedhlera mwakanakire chiro chimwe kuti muntu weshe unorapiwa pasina muthuso waanenge eizodusa ngekuti ikodzero dzake dzekuti ange eizorapiwa pasina muthuso.

Vantu veshe ngavarumbe mujaho ngekuti zvavanoita zvekutambe nhabvu vanosisirwawo kuziva nezvekuzvichengetedza utano hwavo uyehe hwakora vanenge vachizopawo rubetsero.

Anamukoti nanachiremba veshe varikusisirwawo kuzi vange veidzibatawo maringe ne mukurapa antu vanodai vane zvirwere zvimweni zvinokasira kubatira kuitira kuti vangewo vane utano.

Anamukoti vamweni vakutofundiswavo kuzi vange veizopavo antu mitombo yakasiyana-siyana. Veianyorera dzingaa tsamba dzingakombidza kuti muntu uyu zvamene-mene vapuva mutombo chaivo-chaivo.

Vntu vangadai vaizwa zvimweni zvirwere zvingada kuti muntu agare eifundiswa nguwa yekuhamba nekuata kwemene vanosisirwa kuti vange veizoteedzawo zvavanenge veizopuwa kuti vaite vari vega.

Antu eshe angadai aine ruzivo maringe ngezvekugadzira mitombo. Nekusisirwa kuzi ange eizofundisavo amweni, uyehe vamweni vakona vange veizozvichengetedza kubva kuzvirwere zvakasiyana-siyana.

Muzvibhodhlera munosisirwa kunge meizonge mune midziyo inozotidetsera kuti patinoenda korapiweyo tinge teizorapwa nenguwa uyehe teirapwe zvemene-mene teizokasirahe kupora.

Vanamazvikokota vanoite zvekurapa antu vanogondiswa uyehe vanosisirwa kuzi vange veizodxokawo ngubo dzinozoachengetedzawo ona pachavo nguva yekurapa antu angadai anezvirwere zvinenge zveipararira.

Ana mai veshe varikusisirwa kuzi vange veizobatawo vana vawo zvakanaka kunyanya nyanya vadori dori vachiri kubude ngazi yakawanda ti vange veizobatwawo zvakanaka uyehe vabatwe ngemazvo.

Ana madziikokota anoona ngezve utano ane imweni midziyo yavoseenzesa muzvibhehleya midziyo inenge ichibetserawo kuti inge yeizotonongora hweshe hungadai huri mumuntu, hunoite kuti muntu asazwe zvakanaka.

Muntu weshe uno sisirwa kuzi ange eyizo chengetedza utano hwake kuitira kuti agare ari mutano uyehe asika rwari rwari zvinozoti detserawo tinge teigara takagwinya se antu.

Ana mai veshe vanewo ndau dzavanosisirwe veiendawo koonekwa nana mazvikokota weizi aye tonongorawo zvese zvacangadai veizwa zvoita kuti vagare vakachengetedzeka .

Ana Mai veshe vanosirwa kuti vange veipiwa kodzero dzavo zvisinei nekuti vangadai vari mu ndau yakaita sei asi vanosisa kunge veibatwawo zvakanaka zvinokombidzawo kuti ndimai vemene.

Mitombo iriyo mazuwa anaya mitombo yakanaka yaamho mitombo irikuridzirwa nyangwe neveutano kuti antu azhinji angadayi aeirwara aende kuzvitoro zvinotengese mitombo yakona.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvinosisirwawo kuti zvinge zvakaxokawo zvibani kana zvikwangwari zvinokomba kuti uku ndiko kungadai kune chitoro chinotengesa mitombo.

Zvitoro zveshe zvinotengese mutombo tenderedze ntaraunda yedu toro zvinosisirwa kuzi zvinge zvizorimwo yeshe mutombo inenge yeidikana muzvitoro zvakasiyana siyana uyehe mutombo iyi inosisirwa kuzi inge yeizopuwa muntu weshe.

Zvitoro zveshe zvinotengese mitombo zvinosisirwawo kuzi zvinge zvichizopuwawo tsamba dzinobva kuzvibhedhlera dzinokombidza kuti ichi chitoro chemene-mene chinotengese mitombo yemene-mene uyehe yakakodzera.

Vana veshe vanewo mitombo yavo, yavanosisirwa kuzwi vange veizopuwa ,iyo inenge yeitengeswa muzvibhodhleya, zvinotidetsera kuti vana vagare vane hutano, uye vave vakagwinya.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvinosisirwa kunga zveizopavo antu eshe mitombo yaangada, uyehe veinge veizotengesavo zvakanaka.

Zvitoro zveshe zvakatenderedza ntaraunda yedu zvitoro zvimweni zvinotengesawo chikafu asi zvitoro zvinotengeswa mutombo zvinogondiswa uyehe zviri kuzi zviise zvikwangwari zvinokombidza kuti zvinotengisa mutombo.

Zvitoro zveshe zvino tengesa mitombo zvitoro zviri kusisirwa kuzi zvinge zveizo tengesa mitombo yakona pa jekerere uyehe vanofanira kunge vaka namirawo chikwangwari chino kombidza kuti zve mene mene pano tengeswa mitombo.

Mitombo yeshe iri kugadzirwa mazuwa anaya, mitombo iri kudakadza yaampho, ngekuti mizhinji yakhona iri kubaarapa zvemene-mene, uyehe iri kubaarapa nemazvo, antu ari kudetsereka maningi, zvinoita kuti tigare takagwinya.

Mutombo iriyo mazuwa anaya mutombo iri kuti detsera yaampo uyehe iri kudetsera kunyangwe vari kurapwawo muzvibhedhlera antu ari kuita ashomani ngekuti mutombo iri kubaarapa antu zvemene mene.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo ,zvinogondiswa kuti zvinge zveizotengesa mitombo yemene-mene kuvantu ,vanenge veirwara nezvirwere zvakasiyana-siyana, zvinozokhombodza untu hwakanaka munharaunda.

Mitombo yeshe iri kudhlokiwa ngeandani echidori-dori varikuishandisa kuti vadhakwe. Zveizoita kuti hutano hwavo hunge hweizokanganisika, hurumende irikuramba hwanaihohoho hune hweitora mitombo iyona iyi.

Mitombo yeshe iri kudhlokiwa ngeanhanhi eshe mazuwa anaya yakanaka ngekuti imweni yakona inotidetsera kuti tinge teizopora misi nenguwa apo teinge tarwara taendeswa kuchibhehleya.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvinosisirwa kuzi zvinge zveizotengesera muntu mutombo wanenge anyorerwa kuchibhodhlera kuzi ange eizodusa zviri mumwiri mwake nenguwa inenge yakatarwa papepa.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvakasisirwa kuti zvinge zvakaisawo zvikwangwari, zvinokhombidza pato reshe ringadai richiseenzeswa mukati mwenharaunda yechibhodhlera chakhona.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinogondeswa sezvowo zveizovhakachirawo dzimweni ndau dzisingakwanisiwo kunge dzeihanira kuenda kuzvitoro vachinge veizopawo vamweni mitombo yekuti vange veizopora.

Zvitoro zveshe zvinotengese mitombo kuchitoro zvinosisirwa kuti zvinge zvakachengetedzeka uyehe zvakanyasa kunyora zvikwangwari zvinozodetsera ntaraunda kuti ikwanise kupona kuti apa pangadai pane chitoro muntu odetsereka.

Antu eshe anenge eirapa antu eifundisa antu nyangwe eirairidza antu anosisirwa kuzi ange eizouya pamberi peantu eshe eidzidzisa mabizo akhona kuti anga eyi.

Ndau dzakasiyana siyana dzimosisirwa kuzi vanoita zvekufundisa vantu pajekerere vange veizogumawoyo veifundisa muntu weshe pasina mutuso uyehe panewo zvikwangwari zvinokombidza fundiso dzawo.

Antu eshe anonge eizopuwa mukana wekufundiswa zuwa ngezuwa ngeiyo ntaraunda yedu inobudisa chiro chimwecho anosisirwa kuti vange vaizonyasa kuyayeya veihluzawo zvavanenge veibhuirwa.

Antu eshe angadai eizofundisa amweni Mundau dzakasiyana siyana akazadza ndau yeshe vanofundisa kuti vange veizofundirawo basa rako uyehe vanenge veitanga vafundiswa vasati vaenda kofundiswa.

Ndau dzinenge dzaiitirwa chiziviso chinoitwa pajekerere indau dzinosisirwa kuti dzinge dziriwo panenge paizofurawo mhepo uyehe antu akona ange aizopuwawo chikafu.

Kune fundiso dzinoitwawo ndianamukoti nanachiremba vanobva kuzvibhehlera zvakasiyanasiyana zvirongwa izvi zvinohambirwa kuantu anonga asingazonyatsi kuhanira zvibhehlera.

Vantu vanoona nezvekufundisa vantu azhinji akona ari kusisirwaa kuzi venge veizobatikiravo antu eshe, veinyatsofundisa ngemazvoo uyezvee veifundisaa zvemene mene.

Bato rakanangana nezvekudzidzisa antu ibato rinogondiswa kuzi nharaunda yega yega inge inewo rimwe bato rakangero nekuti zvinodetserawo nyangwe nharaunda kuti ingeantu anenge eizoziya maringe ngezveutano.

Anamukoti eshe nanachiremba eshe anosisirwa kuti ange eizovhakachirawo idzo ndau dzirikure nechibhodhleya kuti vanga veizi hanirawo kunge veizojungwawo mitombo nekudzivirira zvimweni zvirwere.

Idzo ndau dzinenge dzeizoizirwa fundiso dzinoitwa pajekerere ngeavo vezvemutemo aa vanoona ngezveutano indau dzinosisirwa kuzi dzinge dzakachengetedzeka uyehe vantu vanase kuyaiya

Avo vanohamba veitarisa ngezveutano, amweni akhona anokugondeserwa kuti vange veizohamba vakabata zvikwangwari zvinokombidza fundiso yakhona yavanenge veidusa kuvantu musi wacho.

Bato rinoona ngezvekugarisana mweantu zvakanaka muntaraunda inosisirwawo kunge reizo vakachirawo vantu veshe muntaraunda dzakasiyana siyana veivafundisawo mimweni mitombo inozodetsera ntaraunda.

Anamazvikokota vanenge veirapa vantu vanosisirwawo kuzi vange veizovhakachirawo ndau dzakasiyana-siyana veirapa vantu veshe vangadai vasikazwi zvakanaka. Izvi zvinotidetsera kuti ntaraunda yedu igare ine utano.

Vanonge veihamba veifundisa antu, muzvikora zvakasiyana-siyana, uyezve pamaungano vanokwanisa kuzenge veihambawo nezvikwangwari zvinee zvakanyorwa zvinokombidza zvavanenge veifundisa zvinozodetserawo vantu vamweni vanenge veizokonawo kunge veizwisisa.

Vanamai veshe vanosise kunge vange veizohambirawo mumaungano anenge eiitwa ngeapo panenge parongwa zvirongwa zvine basa rakona aitewo kuti antu agare akachengetedzeka uye vana vakona vange veigara vari vatano.

Ungano dzinoitwa ngevebato rinoona ngezvekuchengetedzwa kweutano, dzakakosha ngekuti dzimweni dzinotisungirira uye dzinosisira kuti anthu ange ane utano hwakanaka uyehe ange eiita mabhuyo.

Vano unganidza antu pa ungano reku unganidza antu maererano nezve utano antu ano bongwa maningi anosisira kupuwa ru remekedzo rwawo ngekuti zviro zvakakosha mu ndaraunda vanenge eyi fundiswa uyehe vei sisirwa kuzi vange vei zvibata pa utano.

Ungano dzeshe dzinoitwa naavo veutano vanemge veyi kuridzira veita kuti antu vange vaneutano hwakanaka dzakabanaka ngekuti dzinoita kuti vantu vagare vaneruzivo rwekuti vangaita sei vagare vakachena.

Vana vasikana veshe vanewo mabato anoona ngezvawo vanovapawo zvimweni zviro zvekuti vange veizoshandisawo nguwa dzewusikana wakona dzaanenge veyizotambawo untombi dzawo.

Anamai veshe vanosisirwa kuti vange veizobatwa zvakanaka ngaana mukoti. Uye vanofane kubatwe zvakanaka ngaana chiremba, pevanoenda koobara. Zvinotidetserawo kuti anthu ange ane hutano hwakanaka.

Mai nababa vemhuri imwe vanofanire kuzivapanane rudo zvakakosha kuitira kuti mhuri yakhona inge iri mhuri inozogara yeidakara angaa anthani akhona neakuru ese vange veidakara.

Mabato anoona nezveutano ari kugwinyisira uyehe vari kudzitsenedzera veitipa ushungu kuti tirambe teishanda maererano nekuzvirwere zvinobata munhu pamanhi.

Dzimweni ndudzi dzinenge dzei danana dziri dzerudzi rwumwe, azvizi kushata asi kunenge kweizodiwa kuchengetedza utano hwakhona kuti hunge hwakanaka ungaari mukadzi kana jaha kana ndombi.

Vamweni varudzi evantu anosisirwa kuti ange eizokosheswawo uyehe ange eizoonkwawo nharaunda dzisaita musarira ganda uye vapuwe mukana vobatawo zviro munharaunda.

Pane maungano mamweni anomboitwa kudzimweni ndau. Maungano anenge einyatsokutonongora tweshe tungada kufundiswa antu anenge asingazwi zvakanaka kana kuti antu anenge eirwara.

Vantu veshe vangadayi vana vakabatika kana kuti vanokwanisa kunge veizobereka vanosisirwa kuti vange veizovandudzawo mhuri dzakona kuitira kuti utano neuwandu hwevantu munyika hunge hwakanaka.

Ana eshe anogondiswa kuti vange veizobatwa zvakanaka ngekuti ndiro dzinza redu ramangwani rinozohambisa chindau chedu kuti chinge chakasimba, uyehe vange veizofundiswa ndivona ana akona.

Vana vamweni kunyanya nyanya mhandara vamweni avanawo mare yekutenga ndwubo dzekuti vange vakachengetedza panguva dzavanoenda kukadzi nguvadzakona vonosisirwa kuzi vange veizobetserwawo.

Gungano dzinoitwa kunhandare idzo dzinenge dzeizoita dzefundo antu anenge eizofundiswa kuzi vange veizodzichengetedza kubva kune zvirwere zvinopararira nemukusangana pamanhi zvinozoita kuti anhu ange ane utano hwakanaka.

.... Vanosisisrwa kuzi vange veizopuwa zvinozovadetsera kuti vasarambe veiwandudze mhuri kuzi vange veizogara vakachengetedza mhuri yadzo.

Vanamai veshe vasati vasununguka vanofanira kunge veizovhakachirawo vana mukoti ngevamwe veizovhenekwa-vhenekwawo kuti vange veizoziyawo kuti varumbwanai vavangadai vakatakura mundani mwavo.

Kune midziyo yakusenzeswavo kuongorora nyangwe ngehutano antu angadai ane mimba. Anosisirwa kuzi dzinge dzeizopuvavo avo veshe vangadai veifungidzira kuti vangadai vane mimba.

Antu eshe angadai vane mhuri vanogondiswa kunge veizi vagarewo vakati wandei mumhuri kuitira mhuri dzisazogara dzine anhu ashomani zvinotidetsera kuti ndau yedu inge ine antu neantu akawanda.

Kuyanana kweantu airi kunodetserawo nharaunda kunoita kuti ndau inge yeizokudzikawo uyehe yeizoremekedzeka kuitira kuti muntu weshe ange eizoonekawo ari muntu unotarisika.

Muzvibhedhlera zvirikufundiswa uyezve zvirikukumbirwa ngezveutano kuzi vafane veizovhakachirawo ndawu dzakasiyana siyana idzo dzisingahaniri kunge dzeizoendawo kuchibhedhlera ngekukurumidza.

Anamai eshe vanombai sisirwa kuti veizo batewo hwana hwavo ngekuti ndihwona hunokudzawo dzinza tode kuti ndau inge ine vandu vaka hlamburika kuita isusu sevandu tinge taka

Vatambi veshe vanosisirwawo kuti vange veizogarawo veitambawo mitambo iyo inozoita kuti vagarewo vaine utano uyehe vagare vane nyama dzakagwinya.

Vatambi veshe vanosisirwe kuti vange veizohambawo nembudu yawo inenge iinewo mitombo nezvimweni zvekushandisa kuitire idzo nguwa dzavanenge vakuwara varipakati pemujaho kana kuti varipakati pekutamba.

Vatambi veshe panewo nguwa dzavokotiswa ngeku kumbirwa kuzi vange veizo vhakachirawo ndau dzekungewo mutombo yavano zopuwa kuzi vagare vaka chengetedzeka uyezve vane utano hwakasimba.

Mazuva anaya muzvibhedhlera makurapiwa antani eshe mahara pasina mutuso, Varikumboita chirapirwei? Varikutanga vaongororwa mabhonzo akhona, kudai ari marenje kuzi avana zvirikuvarwadza here, vadetsereke.

Vatambi veshe vane nguwa yekumbokuwarawo, vakuwara kudaro vanosisira kuti vange veizopuwawo mutombo yekurapwao ngemazvo kuti vadzoke kootamba vari vatano vakagwinya.

Vatambe veshe vane mitombo yavano sisirwa ne zvibhedhlera zvavano sisira kuzi vange veizo enda korapiwa kona ikweyo ngekuti kumweni kusisiri ikweyo avanyasi kurapiwa zvakanaka zvekuti ungapora weizo dzokahe .

Vatambi vanewo nguwa dzekuti vakange vakuwara vanenge vakudawo midziyo yekuti vanenge veisenzesa kungadai kuri kuhamba ngekuti amweni azhinji anokuwara murenje hino vanenge vasikazokoni kuhamba .

Muntu weshe une mitombo inosisire kuti ange eizoporawo asaita matenda mumitambo zvona zvaiita kuti mwiri yavo inge yakagwinya uyehe asazokuwara kuwara pavanenge veitamba.

Vatambi veshe vanewo nhawa dzakona dzawnosisirwa kuti vainge vazohambe nadzo dzinenge dzine mitombo izvo zvekushandisa kana kunge vasangana ngedambudziko rekuwara kana kusanzwe zvakanaka vari pakati pekutamba.

Vatana veshe vane mitombo yavanosisirwa kuzi vazodusawo mumwiri mwavo , maringe ngekuchengetedza utano hwavo, uyehe nemukuwedzerawo simba mumwiiri mwakhona, nekuti vange vakapfekawo, zvinozovachengetedza kubva mukurwara.

Vatambi veshe vanenge vakuvara vano. sisirwa kuzi vange veizo puwawo mukana uyehe vange veizo hambi swawo ku chibhodhlera vo rapiwa zveizo detsera kuti tirambe tine atimbi aka gwinya.

Vatambi veshe vanosisirwa uyehe vanogondiswa kuzi vange vakagara vari vatano mukutamba kwawo zvine zveizoaitirawo zvakanaka uyehe azvizoanesi zvinoadetserawo kuti varambe vane utano.

Mazuwa anaa vanthu votofunda kurapa kana kuti kufundiswa kudzirapa pachivhiti-vhiti chidoodori, icho chizokukhombidza zvingadai zveizwe munthu, kana kuti zvinozwe munthu panguwa yachona iyoyo.

Kuzvibhedhlera kwanewo ndau dzinodetserwa antu kuti ange einyaso kuvhenekwa eionekwa kuti Zvirwere zvavangadai veizwa uyezve zvinorapika ere veizobetserwa nemitombo yakasiyana siyana.

Hutano hwemazuwa anaya hwahwekutoti munhu atange aongororwa asati arapiwa ngekuti unozopuwa mutombo usiwo wozoita zviro zvisingazokombidziki munharaunda zvodetserazve kuti anhu agare akagwinya.

Mitombo yeshe yaakuburwawo mazuva anaya mitombo irikudetsera uyehe irikuita kuti hutano hwaantu hunhe hweizokwidziridzwawo ngechepadera. Izvo zvinozoitawo kuti kunyangwe antu agare aneutano.

Mitombo iri gadzirwa mazuwa anaa, iri kutidetsera, ngekuti imweni yakhona inenge yeizodetserawo amweni anthu kuti ange eizorapika. Zvizoita kuti utano hweanthu hunge hweizokwidziridzwa nechepaderapo.

Mitombo yatiri kuseenzesa mitombo inotidetsera asi tinokurudzirwa tinge teizo seenzesa mitombo yatinotumba tega yakaonekwa ngema dzitateguru edu iriko.

Mitombo yakadai neiyo inobuda mashakani kana kuti iyo inobuda kumidzi mitombo yakanaka ngekuti Aina zvimweni zvimusangulangu zvinozoiswamwo zvinozoita hutano hwemuntu uvhurimgike.

Mundau dzakati komberedza munewo mashango akadai tisikazi kuti ingave mutombo mazhinji akona anoti detsera nekuti imweni yakona mitombo inoto rapa.

Mitombo yeshe yatinotumba mugwasha kuti imweni iyani yatinotumba nyangwe mumabundu edu mitombo inotidetsera nguwa yatinenge teirwara ubeni tinoipuwa pasina mutuso.

Mitombo yeshe mazuwaeshe ngekudetsera ngekuti anthu aakurapwa iro yemene mene panguwa inenge yarwara munthu otopinde mugwasha otomupe mutombo wake.

Mutombo yeshe yekudhaya mutombo ino gondeswa kuti muntu weshe angadai eyi rwara unge eyizo dusa mu mwiri make kuti mi zhinji yakona ino detsera yambo kungadai kuri ku wandudza ngazi kana kuti ku tutsira mvura mu mwiri.

Mitombo yeshe yatiri kuthumba mazuwa anaa iri kutidetserawo isusu munharaunda mwedu ngekuti antu azhinji aachadusi mare kutenge mutuso vaakungode mare yekutenge mitombo imweni yakasiyana ngedzatinothumba.

Mitombo yetingadai teirima zuwa ngezuwa imweni yakhona muriwo wate teitoseenzesa kuti tinge teizoonawo pekuti tiraramire imweni yakhona itori mitombo inotidetsera maningi inoita kuti tinge tinewo ndaramo.

Mutombo yeshe yanga yagara iriyo kudhaya mitombo yatinogondiswa uye he yatinosisirwa tinge teizosenzesa ngekuti inotibetsera kutirapa nemukuwandudza ingava ngazi yedu mumwiri medu.

Kusenzeswa kwemitombo yagara iri yekudhaya yatinorima kuona zuwa ngezuwa mumagwasha unosisirwa uyehe kuzotidetsera kuti tisazobvisa mutuso wakareba pakurapiwa kwedu.

Mitombo yeshe irikubikwa mazuwa anaya mitombo irikudetsera uyehe mitombo yakona irikuita kuti antu azogara ane utano asikarwari rwari ngekuti mitombo yakuwanika peshe peshe zvirikuita kuti antu asabatwa ngezvirwere.

Mitombo yeshe yema zuva anaya imweni yakona iri kuburwa kubva kune yakange iri yeku dhara kudetserawo ndau yedu kuti inge ine utano hwakanaka uyehe inge yechi gara yakati chengetedza.

Antu ekudhaya ayi senzesa mitombo ino detsera maningi ngekuti dzimweni dze nguva yaisenzeswa zvakawanda pamweni pakona vaito seesa ne sadza voto detsereka va chidya.

Vantu vazhinji vari kurwara rwara mazuva anaya amweni akona ari kuponeswa nge mitombo yevanoto tsera vemene mu magwasha nemu mashango iyi mitombo ayina mutuso wainoda kunge iripo.

Mitombo mizhinji yaiyeyo kudhaya mitombo iri kuseenzeswa nanyamashi ngevamweni zvichibhuya kuti vange vane utano uyehe utano hwavo huchengetedzeke.

Mitombo yetinenge teitumbavo mumapato mwetinenge teihamba. Mitombo yakanaka kuti hapana mutuso unenge veidiva. Kuti muntu unenge eizoutumba mutombo yakona kungopinda mushango votouona.

Mitombo yeshe yayo mazuwa anaya mitombo irikutidetsera maningi ngekuti amweni edu tatisikahaniri kunge teiende kotenga mitombo kuchibhedhleya asi zvadai takungoendawo kotumbe mutombo totogadzira tega mitombo inozotidetsera.

Mitombo imweni inoda kutengwa mazuvanaya, mitombo irikudetsera ntaraunda pamwechete ngeantu akhona, kuita kuti antu ange eizorapiwa zvemene-mene uyezve ngemazvozvizobetsera kuti tive netano.

Mitombo inodhibana zuva ngezuva, makwasha, makwenzi, imweni yakhona tinoiona kubudikidza mukutoitsvaka kwemene zvinoita kuti mutuso uitewo mushomani kubva mukutenga.

Mitombo yemazuwano imwe yacho yakugadziriswa ngemitombo yanga yagara iriyo kudhaya, yoita kuti ndau isasaremerwa ngekutenga mitombo kune dzimweni ndau kuti antu vaone kuponeswa.

Kuseenzeswa kwamashakani emichero imweni yatinoona mumakwasha kana kuti pambatso pedu zvinoita kuti utano hwedu seantu hinge hwakachengetedzeka uyehe tigare tine ndaramo yakati rebei.

Mitombo yeshe iri kutumbiva mazuva anaya ngevanotumba mitombo irikuti betsera. Ngekuti imweni yakona inogara yakaongororwa kudhaya ngeavo antu anoita ngezvemitombo zveitibetsera sendaraunda kuti tisabhadhara mituso yekutenga mitombo.

Imweni mishango yatino ona mu makwasha inoti detsera yambo nekuti imweni yakona mitombo ya tinenge teito ona teito siya asi tinenge teito detsereka kana tikai tora to kwatisa tomwa muto wakona.

Mitombo yeshe iriyo mazuva ano mutombo irikuzi vantu vasanyanya kuidakarira. Nekuti kurikukurudzirwa mitombo yangayagara iriyo kudhaya iyo irikuzvobetseravo muntu veshe.

Kuseenzeseswa kwemitombo yanga yagara iriyo kudhaya tirikuona nyamashi kurikungobhuyiwa zuva ngezuva kuti vantu vange veizoita kona ukoko kuti kunodetserawo kuti antu amweni ange eizorapika.

Mumagwasha matinenge teihamba zuwa ngezuwa, tinodaro teihamba tisinganyasi kuziyawo kuti mune miti inweni inosenzeswa semitombo yakadai ngemashakani, edzimwe miti inotidetsera kutitinge tei.....

Mitombo yeshe yatingadaro teisenzese zuwa ngezuwa mizhinji yakona yakabva kumashakani zvinobva padzimweni mbiti izvi zvinoita kuti muthuso wemitombo unge veidzakirawo. Tinoona kuti zvakarangira kudhaya.

Mitombo yeshe iri kurimwa mundau dzemhatso nedzimweni ndau dzeshe iri kubetsera maningi ngekuti utano hweantu hunosisirwe kuiswe padera antu veigara neutano hwakanaka uyezve hwakagwinya.

Mitombo yeshe iriyo mazuwa ano aya, imweni yakona iri kutidetsera ngekuti tiri kuzvifunda kana kuzvitora mune izvo zvekudhara zvaiitwa ngemadzitateguru edu ana Mutape Muusha!

Mutombo imweni inomwiwa zuwa nezuwa inotibetsera yambo kuti utano hwedu hunenge hweizo vhiridzwa nechepadera hweidai kuti pamalaini beswana kutenga mutombo itikadusi

Mitombo yaisenzeswa kudhaya mitombo yekuti nanyamashi ichiri kungosenzeswa, uyehe imweni yakona mitombo irikungosenzeswa ngeantu angadai asikazwi zvakanaka.

Kuseenzeswa kwemutombo yakadai nge gucha kana kuti gukuu kunosisirwa ngekuti dzimweni dzenguwa guku rakona rinenge richiwandudzawo ngazi remuntu zvinoita kuti muntuagare aneutano hwemene mene

Senzeswa mutombo yekudhaya yakasiyana siyana kuri kudetserawo idzo ndau dzisingakwanisi kuhanira kuende kuchibhodhleya inodetserahe kuti mutuso iite mushomani inoduswa.

Mitombo mizhinji iri kuseenzeeswa mazuwa anaya ,mitombo iri kudetsera kunyanyanyanya vechidodori vangadai veizwa marwadzo akasiyana-siyana zviri kuita kuti vange veizoonawo utano hwakanaka ngenguwa.

Mitombo yaiseenzeswa kudhaya ndiyona nyamashi mitombo ingosisirwa kuti anhu ese angadai achirwara asati aenda kuchibhedhlera ange atange avhakachira mushango kuti vatumbe yona mitombo.

Antu ekudhara ane mitombo yaasenzesa kusati kwobikw aiyo yoiswe muzvibhodhleya vaisenzesa yavaitumbe mumashango inotidetserawo kuti muntu ange eizonyase kupora pasine mutuso.

Mumakwasha mati noswera, zuva ngezuva, mukubuda kwaro nemikubira kwaro, mune mitombo yaka zaremwo inotibetsera kuti nyangwe tarwara inge yeizo vandudzawo ngazi neku zotiporesa

Vekuzvibhedhlera veshe anachiremba, mazuwa anaa avachatokurudziri anthu, kuti vange veienda kuchitoro chinotengesa mitombo, asi vanthu vari kuzwi ngavatoenda mugwasha, vootsvaka mutombo unoshanda.

Mitombo imweni yakadai nge tsangamidzi inorapa mundani. Kutidetsera kuti tikasaenda kuchibhondlera kupedza imweni mare teidusa mafuta ekurumba kuchibhedhlera muntu arwara. Kwakutotora tsangamidzi zvotoita mushe.

Antu eshe vangadaro veirwara-rwara vanewo mitombo yavakusisirwa kuzi vange veizoteedzerawo kumitombo yaishandiswa kudhaya ndokutokurudzirwa mazuwa anaya kudarika kuenda kuchibhehlera.

Mitombo yangairiyo kudhayako nyamashi ichingoriyo kwemene. Iri kusenzeswavo ngeavo vantu ivo mazuva ano kuzvirapa imweni voisavo muzvibhodhleya kuti vange veizoibuditsa pakakareko.

Imweni mitombo yaiye kudhaya ino gayiwawo mazuva anaya kuti inge ichizo duse mutombo inge yeizo detsera ku wandudza ngazi kana kurape muntu anenge eyi rwara zvoti detsera kuti tisazo duse mutuso unozoti pedzere mare yedu.

Mitombo yese yatingadai eiona zuwa ngezuwa. Mizhinji yakhona aisi kukurudzirwa asi yaishandiswa kudhayakwo ndiyo imweni iri kusisirwa kuti antu ange aizoseenzesa.

Mitombo yeshe yaakukurumbira mazuwa anaya mumakwenzi, mitombo inosisirwa kuzi itange yamboongororwawo ngeavo vanoongorora, kuti antu asazodhakwe ndiyona, kozi imweni yakhona inenge dhakwisa.

Amweni mashango etinenge teiona zuwa nezuwa etisikazii kuti anoshandei asi mamwe akhona anotidetsera nekuti inenge itori mitombo yatinenge teitoriyarwa kuti ingadaro yeito senza zvemene mene.

Mitombo yeshe yakugadzirwa mazuwanaya mitombo irikuti detsera. Iri kutiitirazve kuti antu anenge eyizodetsereka asi mitombo yakona iyi irikubvawo pamutombo yanga iripo kudhaya.

Muchibhedhlera avachangopi muntu mitombo dzirikubikwa mazuwa anaa. Vaakutokurudzirawo kuseenzeswa kwemitombo yatinowana kumakwasha kana kuti yatinothumba kungaa kanyi kwedu inotidetsera.

Mitombo yatinodibana nayo zuwa ngezuwa mumapato teisangana neimweni mitombo yatisikadayi tisikaziyi misiyaniso yayo inotidetserawo tikaitora kuti tinge teizorapika.

Mitombo yatingadai teidhibana nayo pamuzi pedupo kana kuti mumakwasha, mitombo inotidetsera ngekuti apana muthuso watinee teizoda kunge teizoitora. Izvi zvinozoita kuti, tinge teizobudisawo padoko.

Kuseenzeswa kwemutombo inotorwe mumakwasha kunosisirwa uyehe unokurudzirwa kuzi antu ange eiseenzesa mitombo yakona ngekuti i otidetsera kutivandudza, ingave ngazi yedu.

Senzeswa kwemitombo yakasiyasiyana detsera ngekuti inenge yodetserawo kunyange mutuso mutombo inodzakirawo ngekuti inenge yakuoneke mugwasha kwete kuchitoro.

Kuseenzeswa kwemitombo dzinobva mumakwasha nedzimweni dzatinorima pambatso pedu ndokuti kukurudzirwa mazuwanaya ngekuti muntu unenge asingazodisi mutuso yekuti unenge eida kutenga mitombo, kungopinda mugwasha otouona.

Mitombo yatinothumba zuwa ngezuwa, imweni yakhona iri kutidetserawo mundaramo dzedu ngekuti tinenge teitoonawo rudetsero, ruponiso, zvinoita kuti tigare tine mwiiri yakagwinya uyehe....

Mashakani emimweni miti anotidetsera ngekuti ndiwo anosisirwa kuzi tinge teizoseenzesa mukurwara kwedu kwetinenge teingosangana nako, zuva ngezuwa, kusangogonda ngemitombo yetinenge teyi tsumba mazuva anaya.

Kuseenzeswa kwemitombo yatinothumba mumakwasha kana kuti mamabindu epamhatso pedu ndiko kunokurudzirwa mazuwa anaa, munthu akadai arwara zvinoita kuti asazodusawo muthuso pakuona mutombo wakhona.

Mitombo yeshe yetingadai teizwa ngezvayo yotengeswa muzvitoro zvotengesa mitombo. Mitombo yakabve kumashakani, midzi nembiti dzimweni dzakazara mumakwasha. Sezvakadaro zvinotidetserawo kuti mutuso uite. mushomani kuzvibhehlera.